keehippe xoqqanne maata meray de'iyo puulatti uttida deriyaappe sintta bagaani, qorqqoruwappe keexetida keettay beetees. ha keettay qassi asaynne daro so mehetti daanawu maadoosona.

Panttaa geetettiya keehippe mall"iyanne uya uya geetettiya ushshayi utti uttis. Ha ushshaa uyiya asati darotoo sahettiyanne bonchcho imattati soo yiikko hagaa mala mall"iya ushshata eta ushshi ushshidi go"etteettes.

tukke keettay beettees. tukkiya Tiransporttiyan caanidi kaamiyara yoosona. ha asati cadiidi de'iyo koyro tokketidaagee de'iyo koyro go'iya gididi demmidaageeta gidoosona.

unccaa qanxxanaayo qsssikka yeechcha qanxxanawnne harsbatussi maaddiya mashshata bayzzidi doosona ha mashshata medhdhanayo kushe hiillanchchay mittaa kasidi a huuphiyani birataa qoxxidi gelisidi daro hiillaaninne daro ogiyan medhees.

Zazzare malatiya sayneenne abollan qassi daro gall'atti uttida birataa fubirkkan gelissidi qoxxi qoxxi medhiyoo issi birataappe oosetiyaa miishshay dess. Ha miishshay qassi asay tukkiyaanne shayiyaa tigidi go'ettanaayyoo maaddiyaa birata miishsha.

issi dumma sohuwani guye bagaara keehippe xoqatettay de'iyo, mitaappe sinta bagan, issi wodalay ba qooriyanni wogaa maayuwaa maayi utaagaappe ya bagaani issi keehippene puulata uttida geela'iya aybba lo'ay?

Keehippe lo''iyanne oyddantto xekka gakki uttida shuchchay de'ees. he shuchcha keetttappe ushachcha baggan tamaare naati luxiyoone tamarissiyaage luxissiyaa keetta y de'ees. ha timirtte keettappe pude baggan de'iyaa xuufe timirtte keettay koyro xekka gidiyooga qonccisisye naa''antto xeekka gidiyoogaa qonccissi?

Issi wolaytta yelagayi erisso odiidi zo7onne dungguzza malatiya merayi de7iyoosaappe qommo baggaani kushiya haa micci uttidi i odiyo oyshuwa odiyoode ayba ufayisdii.

heezzu yelaga naati ha asati cadiidi de'iyo koyro tokketidaagee de'iyo koyro sinttan qassi xeelaarippe na'ee puulay malaalees.

Toophphiya tukkiya citaaranne xoona mattatu woykko wolaytta dichcha toho kuwaasiya citaara toho kuwaasiya annaaciya eti bantta dembban kaa'iyo wode be'in be'inkka be'a ges.

Toho kuwassiya kaa'iyaa kassanchcati bantta kaa'iyo kuwassiya dembban eqqi uttidoosona. ha eti de'iyo sohuwaa gelanaw danddayiyaageeti keehippe hiilanchcha kaassanchchatanne dooretidageeta gidoosona.

keehippe xooqqanne daro doozati de'iyoo deriyaappe sintta baggaan wolaytta wogaa qonccisiyaa maata keettati de'oosona. ha keettata keexxanaayoo koyruwaan ollaa bookkidi mittaa essidi hegaappe guyiyaani maataa deriyaa biidi caakkidi woykko buucci eehidi issuwaa issuwaa bolli wottidi keexxoos.

Naa"u shaatiyaan naa"u qommo barbbaree de'iyoo ya baggan qassi oyttaykka buudennaykka de'iyoo keehippe modhdhida ashshuwaa keehippe qanxxiyaa qara billaamani qanxxi qanxxi miyooode mal"oy oodin oodinkka wurenna.

Salo meeray de'iyo kaamiya daro asati cimanne yelaga gidida asati yaara haara dooddi uttidosona. ha kaamiyaa dooddidi i metuwaa woykko asaa woyikko oychchanawu danddayiyayi uttida tirafiikiyaa gidess pe attin ubba asay coo oychchenna.

Keehippe xoqqatettay de'iyoo keettaape ha baggaani zammaana ogiyaani oosettida aspaltee de'ess ha aspalttiyaape hi ni bagaani daro kaameti eqqi uttidosona ha kaameti eqqido sohaa ayaba giyoo?

Asay allaxanawunne keehippe daro lo'iyaba hananawu, go'ettiyo sohuwan daro yelagati woykko qeeri naati diyosan eexiidi diyage aybaa maadii?

Issi ambbana lambba woykko binzziliya duukiyo Maadaya getttiyaage eqqi uttiis. hagekka lo''iyoy kaamiyassinne hara hara miishshatussi lambba duuqidi go''etanassi maaddees.

Keehippe puulatida uttida kifiliyaan daro puuliyyiya miishshati beettoosona. ha mala puulayiyaa mishshata go'etiyoy bulachcha wodiyaaninne bantta yeletta laytta woykko yeletta galassa bonchchiyo saatiyaana.

Wolaytta wogaa baazaaree daro wolaytta asayi cimay, yelagey, gasttay. wodallayi, geela7oyi ubbakka qeeri naati attennan shiiqidi duriiddinne kaa7iiddi de7oosona. Ha kaa7iyageetuppe gidduwan de7iya macca asati maayi uttido wogaa maayoti xeellin coo lo7ees.

Issi guuttaa na'ay huuphphiya qanxxiyo keettaan ba huuphphiya keehippe puulyi qaxxiidi woykko xaafissidi naagidi dees. A huuphphiya qaxxiyiyi huphphe hiillanchchaa woykko huuphphiya qanxxiya eranchchaappe attin hara asaa mulee coo qanxxanawu danddayeenna.

wolaytta naa"u yelaga naati issisan eqqidaageeti beettoosona. ha naatikka maayido maayuwa meray zo"onne karettanne adil"e mera. ha maayoykka eti wolaytta gidiyoogaa wolayttatettaa qonccissiyagan tamaa oytiigeettees.

daro karetanne bulla de'iya miizzati bantta maata moososna. eti miyoo maata ehanayoo maata dere woykko maata gade biidi eta sinttan yeegin moosona.

keehippe orddenne mino dirssa direttida akkamo keettay beettees. ha akkamo keettan akamettiyaageeti sahettidaanne banttaw payatettay paccido asappe atin payatettay pay diyaa asay akkamettena.

fiqire haataa getettiya paabirkkkan gacettidi kehippe uyettida haataa caanida kaamee kare biittaappe miishshay toophiyan dara sohuwa erettiya haataa efaanawu maadiya kaamiya.

Haattanne hara ushshata asay duuqidi uyyanawunne hara miishshata meeccanawu go'ettiyo miishshay beettees. ha mala miishshan haatta uyyanaw go''etiyoy keehippe away de'iyo wode.

issi uuttaa getettiyaa doozay keehippe asay quma maanayyonne qassikk yeechcha go'atanayyo de'iyaa dooza giddon de'iyaa mela mela sohoy beettees. ha mela sohoy aybba meretide? qassikka ha mela sohoy ay maadi?

wolaytta wogaanne gifaataa qonnccissiya tiransporttiyaanne kaamiya ha asati cadiidi de'iyo koyro tokketidaagee de'iyo koyro go'iya gididi maayi uttidosona. eta wogaa kaassay keehippe lo'ees.

Daro luxanchchati luxiyo keettaa gaxaani simintuwappe oosetida dirsay beetees.ha beettiya dirsaappe garssa baggaara tiyeti uttida daro ashawata nne simmintuwa go'etidi medheetees.

Zamaana ogiyan oosettida keehippe puullanne keehippe lo'iya zamaana keettatti keexetti uttidaageeti beetosona. he keettatussi ubaassi huphesaani woykko qorqqoruwassi a bolli tiyetida uttida meray ay malatii?

Cora karetta Meray de'iyo miizzati uttidi bantta maataanne bantta kattaa miyosan uttidi kattaa miiddi de'iyo sinttan etuppe sintta baggaara eta heemmiya bitanee ba hashiyan oyikkidi uttido iqaa sunttay ayibee?

bootta sohuwani eqqi utida tuchchaynne giduwani de'iya pestaale zo"o mera gidi uttido haylanddiya giddon de'iya kareta ushshay daro asay uyanaayoonne hargee sakikko go'ettiyo ushshaa sunttay aybee?

Coraa seeraa naagissiyageeti woykko xaacceti issi sohuwan daraphphan uttidi tobbiidi doossona. Hagaa eti haniyoy darotoo issi metoy merettiyodenne issi miishshay woykko harabay wuqqettiyo wodee tobboosona.

Coratti uttidanne puulatti uttida keehippe xoqqatettayi de"iyo shuchcha keettayi beettes Ha shuchcha keettaa keexxanaayyo daro daro biratatanne toophphiyappe woykko kare biittaappe gelissidi dumma dumma miishshatun qoxxidi hagaa mala puula keettaa medhdhos.

Zal"anchchay giyan zal"idde de'iyo dumma dumma malkketi de'iyo asaa tohuwa aggunttappenne daro qassi shuchchappe tohuwaa qohiyaa iitabappe naagiyaagee ha shanxxan micceti uttidaaga sunttay aybbe?

Issi keehippe cimaa gidida miishiriya ba sinttan woykko asay ba'idi haattaane hara haraba sohuwape sohuwa efanawu go'etiyo ottuwa oyqqa uttasu. Ottuwa qassi biita bokkidi; bokkido biita melissidine qoxxidi meredhdheetes.

Daro toho kuwaasiya kassanchchati adil"e ciishshaa malatiya maayuwanne qassikka mule maayuwa maayiyda kaassanchcha giddenna woykko eta kaafiyageetinne sintta utti uttira bantta daagaa oyqqida kasanchchi beettiyageeti toho kuwaasiya kaa'idi daagaa miyode aybba ufayss!

keehippe puulati uttida sohuwanni yeleta galasaa bonchiyo miishshati de'oosona. ha puulabaynne ha lo'iyabay go'iyoy yeleta galassay gakkido issi issi asata.

Boottanne dumma dumma meray de'iyo daro maayoti maayuwa bayzziyo suqqiyaan utti uttidoosona. He maayuwa bayzziyo suqqiyappe sintta baggan issi boottanne keehippe lo''iya qolliya maayyi uttidaaga sunttay aybbe?

Issi yelaagay ba huuphiyaa qanxxisanayoo huphphe keettan utti uuttiis. a huphphiyaa qanxxanayoo koyro huphphyaa qanxxiyoo dumma dumma miishshatta woykko tal"idi eehana koshshees. hegaappe guyiyaan he miishshata go'ettidi a huphphiyaa pixiridinnewoykko goodi goodi qanxxanaw danddayettees.

Issi luxanchchati luuxiyoo luxetta keettaan daro oyddeti maarati uttidoosona. He oydiyaan uttiyaageti mule asay geelidi coo uuttenan diishin luxettaa luxiyaa luxanchchatanne qassi luuxissiyaa astaamareti uuttana dandayoosona.

Issi yelagiyaa woykko geela'iyaa keehippe puulatti uttida garssaara zo'onne bolla baggaara bootta gidida maayuwaa maaya uttaasu. A maayido maayuwaa puuttotanne hara hara miishshata paabirkaani gelissidi hegaappe sinttan pabirkkaan soo ehidi ay oottidi mel"eettees.

Doozati de'iyaageetuppe sintta baggaara issi keehippe xoqqatettay de'iyo xuufee kaqetti uttiis. Ha xuufiyayyoo bollan baggay bootta gidikkonne bolla baggaappe qassi na"anttuwan de'iya meray aymalatii?

Giddoon naa"u banddiray kaqetti uttido dumma dumma kifileti tamaariyonne tamaarissiyo kifileti ubbakka biiroti de'iyo lo"iya dirssan diretti uttida kareeni anjjettidanne issi qassi ba taamare keettaa biiddi de'iya na'ay de'iyoogee aybaa qonccissii?

wolaytta soodo ambaa qonccissiya arumaayo gaxxay maata meranne giddoy qaasi bootta gidiyo arumaasii gidooni wolayttaanin wolaytta biitaa geliyo sohoy appun geliyo sohoy diyoogaatto qoncissii?

Daro wolaytta wogaa maayuwaa woykko dungguza maayidi daro oosanchchati issoy issuwara qoommetidi issiy issoti qassi miicicde bantta ufayssa qonccisossona. ha kawo oosanchchati daro qassi issi pilgganayyo yiidosan eqqiuttidoosona.

Daro so giddo oosuwa oottanaayyo urqqaappe merettida miishshati beettoosona. Ha miishshata medhdhanaayyo koyruwan hiillanchchiya biittaa bookada, hegaappe sinttan melissadanne qoxissada haattaa munaqqada medhdhawusu.

Puulatti uttidda oggiyaa matani zamanna ogiyaani oosettidda shuchcha keettay beettes. Ha shuchcha keetta keexanayoo koyiro daro biratattanne hara qasi lastiqqetta kare biittappe gidinkka Tophhiyaappe gidinshamiddi gelisettes. Heggappe simmin ha biratta qoxiddi keehippe puulla shuchcha keetta keexettes

Issi puulatti uttida tukke keettay woykko katta keettay bettees. Ha tukke kettaan woykko katta keettan asay shammidi woykko shammenankka kaattaa miidinne tukkiyaa uyidi go'ettanawu maadiyaagaa.

paranjjatto duuran xaafetti uttida keippe daro dottorinne taru eranchchati xaafidinne qassikka yiggi yiggi xeeliri oottido maxaafai woisanttati baalik kifiliyaa maxaafee?

Kaamiya giigissiyo sohuwan heezzu guutta kaameti woykko baajaajeti sintta simmi eqqi uttidosona. Ha kaameti asaanne iqaa sohuwappe sohuwa efaanawu maaddiyageeta gidishin eti merettiyoy daro biratatanne lasttiqeta paabirkkan gelissidi qoxxi qoxxidi eta medhdhoos.

Issi sohan keehippe modhidane zimettaara keehippe toqqu giida meheti woykko miizati eqqi uttidosona ha meheta hagaadan modhisanaayoo daro maataa qommotanne qassi daro asaayoo kattatanne haattata ushshidi hagaadan modhisanaayoo danddayettes.

wolaytta yeleta malatenna qassikka toophiyaa yeleta malatenna naa'u bootta asati gita detuwaape sintta bagan eqqi uttidosona ha eqqidaageeti wolayitta dola meretaa qassikka wogaanne zannaqaa xomoosanaayoo wolaytta yiidaageeta.

gal'atti uttida shanxxaa bolli utti uttida paaberkkan ootettiya birataa biittaa bookkanaanu oyiyoonne qassikka de'uwaanne hegan hegaa malati abaata zaaranaayyo maaddiya miishai sunttay aybaa geetettii?

Daro yelagati ambbaa puulaa naagiyo bootta bootta shuraabiya. maaayidi ogiya pittiiddi de"oosona. Hageeti ogiya pittiyoyi darotaa bonchcho asatinne imattati hara biittaappe woykko hara sohuwappe xomoosanaayyonne haggaazanaayyo yiyo wode.

zammaana ogiyaan oosettida computeriyaa caddiyaa daro luxanchchati utti uttidosona eti caddiyoo computeriyaa caddanaayoo ubasaa coo gidennan diishin bantta luxetta luxxidi woykko computeriyaa caddanaayoo eray de'iyoo asata koshshes.

Issi keehippe buhettidanne banattida sohuwaan kaame de'ees. ha kaamiyaappe guyye baggan xoqqi uttida kaame biittanne hara iqqata tookidi kaamiyappe kaamiyaw yeganaw go''ees.

Wolayttaa dichcha toho kuwassiyaa naati woykko Xoona mattati bantta toho kuwassiya kaa'iyo dembban kuwassiya kaa'ishin issi Wolaytta dichcha kaassanchcha gidenaagee dichcha bolli gooliyaa gelissiyoode aybba yiiloys.

Heezzu Issoyi sintta baggaara hokkidanne Issoyi qassi guyye baggaarakka keehi hokkida Issoyi qassi sintta baggaara xoqqu giidi sintta deelliya kare medoosssata woykko do'ati qammi asan gayttiyo wode yashshayi wores.

Afalaa getettiyaa wolaytta wogaa maayoy beettees. ha maayuwaa daddiyaagekka qassi shimayiniyaa gidishin ha maayuwaa daddiyooy puutuwaa tokki gattidi a maaxidi suuqqidinne he sinttan dumma dumma kushe hiillata oottidi beettettees.

Issi puulatti uttida ambbaani ogiyaayoo gidduwaara kaamee biiddi des. Ha kaamee qassi dumma dumma eqqatanne asaa issisaape harassa chaanidinne tookkidi efaanaayoo maaddes.

issi geela"o na"iyaa giddon eqqa uttido dumma dumma miishshatuuni puulatti uttida keettay beettees. ha keettaa puulayanayoo koyruwaan keettaa pittiddinne giigisana beessees. hegaappe guyiaani qassi daro puullaa naagisiyaabata shammidi kaqqana kooshshees.

daro xuufeti garssaara de'iyo luxanchchati luxanaayyoonne daro eraa etappe cuccumanaayyo go'ettiyo matsaafaayyo qommo baggan wolaytta sonddo yumberssiya giyaappe qommo baggan de'iya arumay aybaa malaatay

Coratti uttida pappayiya geetettiya doozay daro ayfiya ayfidi eqqi uttiis. Ha dooza dichchi gattanaayo koyruwan gadiyaa oottidi hegaappe sinttan pappayiya ayfiya biittaan moogiin dicciidi gakkidi bitta bollan puulaa immes.

Toophiyaa orttodokisse ammanuwaa kaaliya ammananchchati bantta woossa keetta karen gede simmidi ubbaykka bootta muqaqee malatiyaa maayyuwaa maaytidi xoossa qaala siyoosona. Eta utteta be'iyoode eti xoossa qaala siyiyo sissay keehippe malalees.

Issi puulatti uttida ambban gidduwan zammaana ogiyan oosettida asppalttiya giyo ogee beettees. Ha isppalttiya giigissanaayyo koyruwan, biittaa bookkidi, hegaappe sinttan ashawatanne lambbaa ha ogiyan caccafidi ootteettees.

Zo'o qalamiyaan tiyyeti uttida Wolaytta woga keettappe appe sintta xiidda giyo doozappe sintta baggan eqqida Diidi Gaaga giyo huuphiya duge yeddi uttida yettanchchay yexxido yettay ubbaykka siyyiyode coo dura dura gees.

asay allaxxanawunne darobaa haananawu go''ettiyo orohopoot kaapiyay keteettiya keehippe pulaati uttida keettaappe sintta baggaada keehippe pula qonddissiyaa zammaana ogiyan meretti uttira shuchchai de'ees ha shuchchaa sunttay aybaa geteetii

issi geela oonnee keippee puulata uttida da'iya ba huuphiyan dongguzaanne xaqassi ba morggiyankka dongguzaa yaggara huuphiyaa guye dichcha uttira naaippe yafaggan keippee maata merainne puula gidira de'iya doozaappiyaa baggan de'iya woraetta wogaa keettaa sunttae awee

Keehippe lo''iya shuchcha keettay oydde garssan de'iyooge beettees. ha shuchcha keettaa oottanayyo daro qommo birata kare biittappenne Itoophiyappe shammi ehidi daro qommo miishshan qoxxi qoxxiri hiillanchchay woykko Injjineeriyaa getettiyaagee haga keettaa keexxees.

Toophiya ortodookise ammanuwa kaalliya daro yettanchattinne ammananchati bantta woosa keettaa karen eqqi uttidosona. Ha eqqidaageetuppe guyye baggaani issi xuntta geliyoosay beettes. Ha geliyoosaara gelanawu dandayiya asay macca asaappe attin attuma asay gelenna.

merai bootta gididi de'iyo darodiraai oottiyaa giyaa gachcheekk ootanaasi aappunii?

toophphiyaa ortodooksi ammanuwaa kaalliya zamaaretinne ubbakka qaalaa sabbakiyaanne kaalliya asay de'iyoogeeduppe sinttan kushiyaa micci uttida zamaareti maayyi uttido maayuwaayyo garssa baggaara de'iya meray aimanatii

Hagee shuchcha keettay daro qommo biratatuppenne qassikka paabrikkan gelidi dumma ogiyan osettidi biittatuppe oosettiyaa asaa naati de'anaayyoonne qassikka daro daro oosuwaa oottanaayyo maaddiya keettaa.

Issi aayyiya bootta muqaqiya gidida naxalaa maayada huuphiya baagaa guye puulaya doossada daraphphan uttada qoppaydda de'awusu. Ha A maayido bootta muqaqe malatiya kutaa medhdhanaayyo koyruwan puuttuwa tokkidi A qassi paapirkkan gelissidi medhdheettees.

Toho kuwaassiya ka'yo toho kuwassiya dembban wolaytta dichcha naatti kuwassiya keehippe lo'yaa hilani issoynne issoi issuwassi imetti kaa'd hagatto wursettan hoolliyaa paydissiyo wode ufayssay hombocisses.

hiillanchchay ba kushe hiillaa go'ettidi golaappenne hara hara miishshatuppe medhdhidi paraa zokkuwan wottidi toggi toggi go'ettanaayyo keehippe puulanne lo'a gidi uttida ha sintta birataa bolli de'iya pooxa milatiyage ay maaddi?

hugann zannada qonxdissiyaa keeppe boottanne muqaqi malatiya maayiwaa maayidi heezzu geela'oti eqqidoosona hageetuppekka koiro geela"iya kushiyaa xaaxa uttaassi na"anttiyaa qassi duge kushiya hedda ottaa heezzanttiyaa qassi ba kushiyan puulayyaagaa aatta ottaa ha ba kushiyan aattoogee aibee

Zamaana ogiyan oosettida dumma dumma qanttanne addussa qamiseta yelaga naati woyikko geela"oti maayidi banttana giigissi bantta huuphiya doossidi issisaa kiyidi biyode ayiba lo"iyoonaa!

Daro qommo sakkarissiya ushay issi bolla usha keettan utti uttiis. Hageetikka daro malkkeenne daro qommo ushata hageetuppe koyrora doommiyowode heezanttuwan de'iya keehippe xoqqu giida ushshaa uyiyode ay yiiccoyiy

So miishsha gidida daro kattaa maanayo go'iya suuppa sayneti issoy issuwa bolli utti uttidoosona. Ha sayneta darotoo wolaytta asay go'ettiyoy yeehoy woykko bullachchay cora asay shiiqiyode etussi kattaa immanaayo go'ettoosona.

Wolayttatto luxiyo ichchashantta kifiliya maxxaafay Maata Meray de'iyo xuufiyan xaafettidi beettees. Ha maata Mera xuufiyan xaafanaayyo maata meray de'iyo qalamiyan faabrikkan ootissidi hegaappe ekki simmidi maata meran xaafeettees.

Issi keehippe puulatidanne keehippe lo''iya keettay beettes. Ha keettay qassi go''iyoy daro asay wodallaynne cimay qassikka yelagay uttidi alaxxanayyonne daro ushshata uyyanawunne katta qassikka maanuw go''ees.

keehippe puulati uttida shuchcha keettan daro iqqatinne mittappe oosettida asay darobayyo iqqanne katta wottidi maanawu go''ettiyo oyddeti beettoosona. He oyddetuppe sintta baggan de'iyaa oyddiya medhdhanayyo mitta koyro qanxxidi hegappe simmidi qassi kassidi medhdhettees.

asay haattaa duuqqanaayyoonne maayuwaaninne qassikka hara miishata meeccanaayyo go'ettiyo shaafan xade baggaara eqqida kaamiyaappe qummu baggan de'iya ollaa sunttaa aibaagiyo?

Daro yelagatinne qassi attumassaynne maccasay issippe shiiqidi qassi duridinne kaa'ide allaxxide bantta wodiya aattiyo sohoy woykko katta keettay de'iyaagaw sinttan eexxide de'iyaage aybba lo"i!

Bantta luxettaa wurssidi anjjettiya luxanchchati dumma dummanne keehippe puulattida ababaa oyiqqi uttidosona. Ha ababaa oyiqqiyayi anjjettiyaageetappe attin anjjettanawu gakkibeenna taamaareti woyikko luxanchchati oyikkanawu danddayokkona.

Issi aaho sayiniyan gaxan oyittay dees, gidduwan qassi issi keehippe mal"iya wolaytta wogaa kattati oyiddusaara mooqee eqqido kattati beettoosona. Ha kattata daroto maanawu go"ettiyoy bonchcho imattatinne pokko asati so yiyode etuyyo aatteetes.

Wolaytta Dichchati woykko Xoona mattati kaa'yo toho kuwaasiya dembban ubba asay coo gelidi kaa'iyoba gidennan diishin keehippe hiillanchchatanne loohida kaassanchchati haagaa toho kuwaasiya dembbaan kuwaaziya phonqqi phonqqi kaa'oosona.

Daro seeraa naagisiya xaaccettinne qassi hara kawo oossanchchati issi daraphphan uttidi bantta woraqatan xaafiiddinne ezgiiddi de"oosona. Ha xaaceti qassi daro seera naagissibeennabati oosettiyaageeta teqqanaayo maaddoosona.

Keehippe mal'iyanne xeellin ma ma giya wolaytta wogaa qumati coratidi ka'idi uttidaageeti beettoosona. Ha kattata darotoo asay kattanawu go'ettiyoy dabbo asay woykko pokko imattay harasaappe/haahosappe yiyode go'ettees.

issi bazzo malattiyasan woykko melida maattay de'iyosan sintta bagaani issi karetta kafoy qooriyani issi zo'uwa wottidi doonaara keehi xoqqu ga kafuwa be'idi qeeri naati aybba yayiyoonaa

Issi wolaytta gidenna woykko hara biittaa wogaa qonccissiya maayuwa bagga asaara maayibeennanne maayida yelagati woykko geela"oti beettoosona. Ha etuugan eta wogaa qonccisdana danddayiyayi mule biittaa asaa gidennan diishin eta biittaa wogaa tamaaridanne erida asata.

Keehippe cora woykko seeraa naagissiyageeti issi sohuwan uttidi tobbiiddi de"oosona. Ha seeraa naagissiyageetikka tobbiiddi de"iyoyi issi heeran merettiya metuwaanne he metuwassi qassi wurssetta ayfiya demmanaayyo tobbiiddi de"oosona.

maata merai de'iyo keeppee coratti uttida doozati issippe sheegi uttidosona ha doozatii pudeerakka dugeerakka ubbakka haddirssankka ushachchankka keeyi maata meraidi puuletti uttidosona ha ggii duwan eqqirii pude haittaa iddira dooza sunttay aybee?

Bootta woraqataan karetta qalamiyaan xaafeti uttida oyddantta klassiyaa qonccissiyaa maxaafay de'ees. Ha maxaafa oone coo tamariyooga gidenan diishin oyddantta klassiya gakida tamareti luxi luxi tamariyo maxaafa.

Daro qommo qalamiyaappe meretiya banddiray ba gidduwan qassi karetta gidida arummanne bolla baggaara qassi salo malaatiyanne gidduwan qassi boottanne appe xaden qassi zo'o qalamiya oyqqida banddira.

daamoota deriya giyaa xuufeenne daamoota dere missiliyan beetees. ha beettiyabati daro doozatinne maata mala lo'iyaabati beetoosona. ha doozata dichchi gattanaayo koyruwan tokkidi dichchikko woykko mitaappe wodhaageeta kaboyidi dichikko gateettees.

isissi maata meray de'iyo sohuwan issi qassi keehippee asa yashshiyaanne qassi asa naatu bolli qohuwaadan gattana danddayiya issi meeduusay eqqidi guye xeellii dees ha meedoossay aybaa geetettii

issi ogiyaanne deettotiya sohuwaa baanawu maaddiya zammaana kaamiyaappe sintta baggaara zo'o meray de'iyo kaamee sohuwaappe iqaanne biitaa sohuwaappe sohuwaa ifaanawu maaddiya kaamee biidde pude deettiyo cuwaacuwaa malatiyaabay aybee

oiddu yilagati karen eqi uttidoogaappe sint guwe baggan asho keettai dees. ha asho keettayyo bolla baggan qassi keinne orddenne mooxxi ottira buurai misiiliyan beetties. ha misiliyaappe guwe baggaara amaara qaalan xaafetti uttida xuufee ai qocciisi?

ooosuwaa irissuwaa yaayiya amaara doonan xaafetti buttida xuufee bolla baggaarappe xaafetti uuttiraageeyo yo a matay qassi maata mera giddoi qassi bootta merai de'ees ha xaafetti yuuttira xuufee awa ooso keettaa qucciss

daro xoossaa qaalaa assi yaaneeti bootta bootta maayuwaa maayidi ubbaikka uxtiri xoossaa qaalaa asii uttidosona hageeti qassi ubbakka xoossaayyo pode eti ililiyoogee beettees. ha ammanuwaa kaalliyaageeti aibaa ammanuwaa kaalliyaabaa malatiyoona?

wolaytta iraadooniyaa yaagiya gidduwaara boottan qassi gadaara cachcha cachchaa karettai de'iyo arumay beettees. hagee qassi daro epeemeti de'iyaageetuppe wolaitta gidon awugaa epeeme qonchchii?

wolaytta wogaa maayuwaa maayida guutta qeeri nay ba huuphan loytti dirchchi uttidaagee ba kushuwann oyqqi uttido wolaytta wogaannee zannaqaa qonccissuwaa maayuwaa maaya uttira mishireesi miyiya baggaara de'iya meray ay malatii

kehippe pulayidinne kehippee loyttidi ababatinne qassikka hara hara kehippee loyttiyageeti beettiyo so gidoni doretti utti uttiraagee hagee asai wani doowaa qondissanaassi merettide?

wulaitaaninne hara toophiyan daro daro baassi woikko daro harggiyaassikka xale geediya taalibaa geetettiya sawiyaanne keehippe lo7iya maatai toketti utiis. ha maataa caddiri uikko woikko daattiri miikko ibisi maaddii?

wolayttanne mule toopphiyan keippe erettida naa"usaara goggiyaa naa"usaarakka i goggiyoosaara keippe boottanne muugagee malatiya haattaa kei to qatettai de'iyo detuwaappe duge gussiya dola beerataa sunttay boloso bombben beettiyaagee oonee?

isipikeiipe lo'iya geera ayiya wolaitta wogaa maayuwaa maayara wolaitta wogaa durssaa duraiddi de'uwus. he duriyaara huuphiya gweeguttaa yeddaranne qassikka wogaa shuraabiyaa maayara garssaara qassi afalaa wogaagaa gixxa ottaassu. ha a gixxora afalaayyo ha zo'o malkkiyaa de'iyosaa aybee?

wolayttankka qassi toophphiyankka qassi ubbakka qassi salo gufantton asay kumaa maanaayyoonne bantta kushiyaanne bantta harasaa meeccanaayyo go'ettiyo iqai bollaara de'ees ha iqati utti uttiro biittaappe merettiyaabay aybe

keeppe puulatti uttira maata mirai de'iyo maatatinne mixxatuppe gete baggaara meecetti uttira maayatu bootta mirai de'iyo maawatuppe ya baggan shuchchanne shuchcha gidibeenna keettai de'ees ha shuchcha keettaassi toqqatettay woysu mittida gakkana

daro xaulatanne hara hara mitta miishata kasidinne massidi oidenne qassikka hara hara zin77iyoonne sogiiidooyyo goettiyo miishata xaqqamissiyaagaa beessiyaagaappe ushachcha baggaara de7iya xuufei aiba keettaa gidiyoogaa koncciis?

ammanuwaanne ammano wude nayyeettaa yexxiidde asai caddi caddi go''ettiyo miishshai utti oottiis ha miishshaa kaa'iyodekka kehippe asaa ufaisseesinne lo''ees ha miishshaassi bolla baggai aibaa keetettii?

hashu meechchaa baalawu saro gakkideta yaagid oriya xuuhuyaappe haddirssa baggaara daro yeelagatinne a bolli xuufe utti uttiro caananaayyoonne daro iqaanne asaa sohuwaappe sohuwaa efaano maaddiya kaamiyaa sunttay aybee?

Wolaytta wogaanne zannaqqa qonccissiya keehippe mal'iyaanne ma ma giya kattay de'iyaageetuppe ha baggan qassi naa'u gosiyaa kummi uttida maattay de'ees. A maattankka qassi maattaa sawettiya maatay eqqi uttis. Ha maattaa bolli eqqi uttida maata aybaa giyo?

keeppe puulatti uttida ambban zammana ogiyan oosettida daro shuchcha keettatinne qassi puulaayyo go'iya awati de'oosona haribaappe sintta baggan issi geela'o na'iya wogaa maayuywaa mayadanne kushiyan qassi oiqqa uttaas haa kushiyan oyqqidoogee aibee?

issi puulatti uttira ambban dumma dumma maata merai de7iyo zambbati de7oosona. ha zambbatuppe qommonne xata baggan qassi cora asai beettees ha geetuppe qassi sintta baggan issi caananaunne miishaa sohuwaappe suwaaranau efiyaa kaamee ha sinttasi mer yiiddi dees ha kaamee oona geetettii?

dalbbo geeshsha gabreeliya woosa keettan daro bootta maawiywaa maayida zamaatinne qassikka hara ammanuwaa kaalliyageeti beettiyaageetuppe guyi baggan woosa keettaassi huuphiyan masqqale mirai de7iyoogaappe garssa baggan de7iyaagaa mirai aibe?

zammana ogiyaa oosettida kehippe puuranne lo"iya keettan ha baggan ha"ikka zammana ogiyan oosetti uttira asai uttanaayyoonne qassi kaissido issido zin"anaayyo go'ettiyo uttiyoonne zin"iyo miisha suntta aybe?

heezzu wodalati keehippe puranne maata meray de'iyo sohuwan eqqidi pootuwaa misilyaa denttide de'oosona ha denttiyaageetuppe guyye baggaara keehppe purattiyaale lo''i uttira maata meray de'iyo doozzay aybee

keehippe mol7o ashuwaappe ushachchanne haddirssan naa77u naa77u mashshai de7iyo mol77o ashuwaappe naa77u qassi sawo barbbareekka de7iyo mol7o ashuwaa miyyaan naa77u xaaxeetti uttira wolaittaaninne ubba toopphiyaarikka erettida kattaa sunttai aibe?

heezzu eqqida adil'e ciisha malatiya shuraabiyaa daamoota giyo cuufee sinttan de'iya maayiwaa mairanne issi qassi uttira wodallai uttidi pude malaatidi deddiyaageeti oyqqido baareeraayyo sintta baggaara daamoota giya xuufeeppe xade baggaara de'iya malaatiyaa aybaa qonccisii?

issi cibaanne zo'o kootiya maa uttida bitanee wolaitta suuddo qashu keettaappe xeetanne uddou tamman usuppun qashuwan de'iya kusssi atotettai odettiis giidi odii de'iya bitaniyaappe ushahcha baggaara bollan de'ya malaatai aibaamees?

issi dra dirssaa miiyaan qassikka ippe guye baggan issi xuufe maratabai de'iyoobaappe sintta baggan lo"iyaa koppiyaa wottada karetta kootiya maya wuttada laayyiyaa lo"iya puuchiyaa oyqqada waatadada de'ay?

issi seeraa naagiya bitanee ba sinttani dawutaraa oyqqirinne ape boolla baaggaara qassi maata meray da'iyo biiriyaa oyqqi uttiis ha bitanee ba oosuwaa qonccissiya maawiywaa maayaotiis ha'i maayido maawiyoy ayba oosuwaa qonccissi

naa'u ooratta gelettiya azinanne machcho geetettiyaageeti keippe puula pootuwaa denddi uttidoogaa sinttan maccaasiyaa ba huuphiyaa bolli bottau keippe puulabaa boottada qassikka xade baggaara aawani malatiyaabaa oyqqaraa a muune duge maaa uttido maanaa sunttay ay baa geteeti?

Toopphiyaa orttodookise ammanuwaa kaalliya keehippe cimanne qassikka yelaganne qassi guutta naata gididaageeti keehippe boottanne muqaqe gidida naxala mayidi bantta xoossaa woosidi de'ishin etuppe guye baggaan misiliyan beettiya kiitanchchay oonee?

keehippe pulanne lo77iya maata marai de7iyo doozatuppe sintta eqa toppiyaa yaagiya adil77e chiishshanne ubbakka maata maratiyaa ne zo7o shuraabiyaa maai uttida bitanee ba kushiyan oiqqido bul77anawunne tokkanawu maaddiya miishshaa aibaa giitettii?

keeppe maata merainne puuratti uttida deriyaappe qommo baggaara eqqara bahushiyaa pude miicca uttara huuphiyaa zokkuwaanne sintta yedda dichcha uttida a7iya mairo qooliyaa merai ai malatii?

polooso bombbe woradan beettiya wolayttaaninne hara itoophiyankka keehippe erettiya ajjoora soossoy goggidi de'ees. ha naa'u baggaara goggiya soossuwaappe sintta baggan cuwaa malattidi pude denddiyaagee aybee?

keehippe milanne aaddi uttira bitan sawiyaanne qassi dumma dumma harggiyaassi maaddiya wogaa xaleti de'oosona haxaleta wolaytta asay aybba aibo go'ettiinne haxaliyaassi sunttay aybee

keippe maata marai do7iyo puulanne keippe lodiya maataappe miyyiyan shuchchai de7iyaagaappe qommonne xade baakaara ubba mulen gushuwankka de7iya olaitta wogaanne zannaa qonccissiyaa baa oiqqi uttida asati bantta kusha oiqqido miishshai aibaa egeetettii?

naa'u kaameti bantta bolli dumma dumma miishaa caanidi sintta yiiddidoosona. ha kaametuppekka qomma bagga kaamiyaassi sinttan xuufee xaafetti uttiis. ha xaafetti uttida xuufee wolaytta dooran woygii?

guye baggay keeppe puulanne maata mera gidiyo sohuwaappe sintta baggaara issi kehippe lo'iya geela'iya ba huuphiyan abuwottidoogee aibee qassikka ba kushiyankka bootta banddiraa hashiyan wottawu ottaas ha geela'iyaa ba qooriyaa xaaxaladdoge yeddoogee aybee?

xoqqa deriyaappe sintta baggaara keehippe cora wolaytta yeelagatinne keippe lo'iya wolaita geelayoti wogaa maayuwaa maayidi pulatti uttiri pude zaariiri issi mitaara oiqqi uttirosona. ha eti oyqqiroogee aybaa geetettii?

wolaitta wogaanne zannaqaa konccissiya wogaa maayuwaa haadiyaa giyotettiyaagaa daro yelagaatinne cima asati maayi uttirosona ha maayidaageetuppe issi issi asati qassi tooraanne issi qassi harabawu maaddiya miishsha bantta kushiyan oiqqi uttirosona ha eti oiqqiro tooraa gedana miishshai aibee?

toophphiyaa ortodoksi ammanuwaa kaalliyaageeti bantta woosa keettaa yuushuwan shiiqidi xoossaa qaalaa siyoosona. ha se iyaageetuppe xoossaa yettaa yexxhiyaageeti? ha baggaara bantta kushiyan kushiyan oiqqe oottiroogee aibaa geeteti?

cima asatinne qassikka wodallati issi daraphphuwan utti uuttiri komppiteeriyaa caddoosona. ha eti caddiyoogaappe sintta baggan som"uwara kareta bitaniyaassi gidi a xeelli uttiraagee zammana iqay aybee?

puulaassi maaddiya shuchchaappe ya baggan qorpporuwan dirette uttiraddirssaappe ya baggan salo mera malatiya keettaa keadetti uttiraagaa bonnan asa telebiziiniyaa bissanaassi maaddiyaagaa sunttay aybee?

dare cima asati wolaitta wogaa qonccissiya maayuwaa maayidi boottaanne muqe gidiira qassi naxalaa maaya uttidosona ha asati bantta kushiyan oiqqido pude pude biidaagee aibaa geetettinne etippe qassi ha baggaara qashetti uttidaagee aybee

issi wolaytta yeleta gidenna yettanchchay yaaradi nega yagiyiyogaagaappe ya baggan issi wolaytta woganne zannaqqaayetti yettanchchay de'ees. ha eti de'iyo misiiliyaankka xade baggaara qassi yooyo gifaataa woykko hashshu gifaataayyo saro gakkteta giyage de'ees. ha yaaredi nagi yettanchchaappe ya baggan de'iya yettaachchaa sunttay oonee?

keehippe puulatida keettan naa77o geela7otinne issi wodallai olaitta wogaa maayuwaa maaidinne bantta sinttan qassi olaitta wogaa kattaanne olaitta wogaa ushaa oiqqi uttidaageetu sintta kattaappe gidduwan pilaa bulli eqqidaagee aibaa geetettii?

daro mittatuuninne qorqqorotuuri direttida dirssan zammana mata oiqqiyo koottai de7ees. ha kootatuppe qassi sintta baggan issi batanee ba som77uwaanne ba huuphiyaa kametti uttiraagee aibaa oottiya malatii?

pooleetta soudo ambban keeppee boottanne muudi maratiya puulatti uttida maawaa maayida yelagati ammalo baalan sinttaani tooki uttidi punnoosona. ha'eti punliyoogeettu sunttai aybaa geetettii?

issi salo meree de'iyo keettaappe sintta baggan miiza heemiyaa aayyiyaa issi maranne i aye miiziyyo wodoruwaara oyqqa uttaas ayee miizeeyyo goy gediyaa urqqa malatidaagee moori utiis samoori uttidaagee aybee

heezzu maatta miizzati naapphai karettanne issinna qassi bulla gidena miizzati qashetti uttidosona ha qishshettiraageetuppe sintta bulla merai de'iyo miizziyaa maqooriyan qashettara mittan qashetta uttaa ha"i qooriyan qashetti uttiraagee aybee?

Keehippe puulatida maata mera malatiya doozatinne keippe aaho gidira gooshsha gadiyaappe ha baggan naa'u boorati issoy orddene lee'e gidida naa'u boorati gooshsha goyanawu waaxetti uttidaageetu morggiyan de'iya mitta malatiyaagee aybaa getetti?